Ehumo komeho sho lyeya mongashingeyi aantu ohaya landakanitha ongushu yoshimaliwa nokulandakanitha nongushu yoshimaliwa yokoshilongo shimwe shi ili. Iilongo mbyoka yili kuAmerica noku Europe oyina ongushu yi vule ongushu yoshimaliwa shoshilongo shili muAfrica.

Momagumbo gopashinanena konyala kehe megumbo, oto adhamo osikopa, ndjoka yalongwa moshipilangi. Oshipilangi ohashi hongwa moshiti oshikukutu, sho tashi tholomwapo nduno shu ukilila, komuntu ngoka ena uunongo wokuhonga iipilangi, opo avule okundulukamo osikopa, ta landitha ye amone oshimaliwa.

Ombanga yaFNB tayi tu etele iipindi. Okashina koku opaleka hoka kedhina Karcher Wet & Dry Vacuum Cleaner oka li owala kena oodollar eyovi limwe omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi. Ashike ngashigeyi oka kuluka kena oodollar eyovi limwe omathele gaheyali nomilongo omugoyi nomugoyi.

Pomahala gomangeshefelo nenge tutye pomandiki gomalandithilo ohapu kala puna aantu ya yooloka yamwe oyeya okulanda omanga yamwe otaya landitha. Aantu mboka yeya okulanda ohaya yi meni lyetungo etahogolola shoka a hala noku shifuta, nokonima yokushifuta otayi nasho kegumbo.

Ombaanga yaWindhoek tayi eta uuyelele mboka womongashingeyi takuti, oto vulu okulongitha olusheno loketango, ashike inopumbwa oku longitha olusheno ndoka lopawungomba luna ondilo. Landa owala olusheno loketango ndele totula pombanda yegumbo lyoye.

Mongashingeyi aantu mboka yena uunongo, ohaya hongo iitafula okuza miipilangi. Iipilangi oya longwa miiti mbyoka ya kukutikwa, notayi hongwa, e tayi opalekwa nawa, yivule oku etapo oshitaafula.

Ombanga ndjoka yaNEDBANK yolwaala oluzizi, oyatulapo omukalo gokulongitha nawa oshimaliwa opelesenda 50 otodhitula mwaashoka wahala okulya ngaashi iiyimati, opelesenda 20 todhipungula moka pungulila koye komegumbo nosho woo opelesenda 30 todhi longitha uuna toyi kenongelo okulya shoka wahala.

Aantu mboka aanongononi mongashingeyi, ohaya kutha owala iiti, taye yi hongo nawa opo ya ninge iipilangi. Uuna yeyi hongo ngaaka, ohaya kutha nduno, oonomola ndhoka haya tala kutya, uuna ta hongo oshipundi oha longitha onomola yini, uuna ta hongo oshitaafula oha longitha onomola yini. Shika ohashi eta ya kale ya honga iinima iiwanawa yi na ongushu notayi monika nawa.

Mongashingeyi aanyasha ohay' imonene oshimaliwa okuza momangeshefelo nenge momalandithilo goshimaliwa, uuna omuntu ena oshimaliwa teshi landithathana noshimaliwa shoshilongo oshikwawo oha vulu oku monako oshimaliwa.

Pampango yoshilongo kehe, aantu inaya uthwa okunyola nande ondada yimwe nenge oshitya shimwe koshimaliwa. Oshoka ngaaka osha talikako kutya eyonagulo lyeliko yoshilongo. Onkene kehe gumwe okwa pumbwa okushiwa kutya, oshimaliwa osho eliko yoshilongo, nuuna tashi shangwa nenge tashi yonagulwa ohashi kanitha ongushu yasho.

Pomahala goma landithilo ano moositola ohamu kala muna aantu oyendji mboka taya kongo iilandomwa yawo. Kehe gumwe oheya ta kongo shoka a hala ta shi vulu oku gwanithwa ko shimaliwa shoka ye ena mondjato. Nokuli ngele omuntu oku na oshimaliwa oshindji, oha kutha iipumbiwa ayihe mbyoka a hala.

Ombaanga yaNetbank otayi vulu yikukwathele wu hedheko noku kala wuna ofaalama yoye iinamwenyo ngaashi oongombe. Netbank okweku tala kutya owuli ongoye omunafaalama dhingi onkene Netbank okuli muunafaalama noshowo muunamapya.

Momasiku gomafudhepo nenge moOsoondaha, moositola nenge pomahala gomalandithilo oha pu kala pu na aantu aashona lela oshoka omwaalu gwaantu oyendji oguli komagumbo tagu vululukwa po nenge yamwe ya ya nokuli komafudho kondje yondoolopa.

Iilongo ya yooloka oyi na iimaliwa yawo yi ilile kiimaliwa yokiilongo iikwawo. Oshimaliwa shaTanzania shoondola omathelegatano oshizize molwaala osha ale shife oondola omilongontano dhaNamibia ashike nduka olwaala owala kehe oshilongo ohashi kala shi na oshimaliwa shasho sha longwa shi ilile.

Ombaanga yotango yopashigwana ano ndjoka hayi ithanwa FNB, aluhe ohayi kala tayi nyanyangidha komaudhano mbyoka hayi sindanwa iimaliwa kaakuthimbinga. Nokuli momaudhano ogendji, ombaanga yoFNB Oyo owala hayi dhana onkandangala.

Owa hala okulola esindano pamwe nombaanga ndjono yaVenduka yolwaala olutiligane hayi vulu oku ku pa oopelesenda ethele? Ombaanga ndjoka hayi vulu oku ku kwathela wu lande oshihauto shoye? Onena ndjika nombaanga ndjika oto vulu oku kala wi ishangitha ngoye wu mone okuya pokati komahala ngoka nenge wi isindanene shoka tashi sindanwa.

Oshimaliwa osho ongushu yoshilongo. Kehe moshilongo omwa pumbwa oku kala muna oshimaliwa shina ongushu yasho yi ili kongushu yoshilongo oshikwawo, nokuli iilongo yimwe ngaashi yokuEuropa nokuAmerica ohayi kala yina ongushu yaya pombanda nokuyelekanitha nongushu yiilongo yokuAfrika. Kehe omuntu okwa pumbwa oshimaliwa monkalamwenyo.

FNB okwa gandja oshimaliwa shathika poondola omayovi omathele gatano kehangano lyoAmos Meerkat Early lyokuyambidhidha elongo lyopevi lyokanona. Aluhe FNB pamwe nombaanga ndjoka yaBank Windhoek ohaya vulu okuyambidhidha mpoka taya vulu.

OmuNamibia ngono omwiinekelwa wuna oshigwana komutima noho vulu okugamena omudhiingoloko otolongitha olusheno ndoka loketango halu kutha oonte ketango noku longitha onga olusheno.

Pomahala gomalandithilo ohapu kala aantu yayooloka mboka yena omalalakano gayooloka gumwe okweya okulanda omanga gumwe okweya owala tatalatala nenge tapashiyona ye ta hogolola shoka tavulu okulanda uuna a mono oshimaliwa. Uuna omuntu eendela okulanda ohakutha shoka ahala eteshi fala pomashina nokufuta e ta zi ko nasho.

Pamwe nombaanga yoFNB nena longitha okakalata koye hono ho vulu okulanda nako iilandithomwa yoye opo wiimonene wiikuthileko koondando dhoka, otoshiningi nduno pamwe nostola yo Nictus yili popepi nangoye. Oompango nomalandulathano opo dhili.

FNB okweeta iipindi muna otundi yokoshikesho yo Garmin Venu 3, oyali yina N$ 10199 ashike monena oyina owala N$ 9699.

Oshimaliwa osho eliko lyoshilongo, nakehe oshilongo oshina oshimaliwa shasho shoka shina ongushu yasho yi ilile kongushu yoshimaliwa shokiilongo yilwe. Iilongo mbyoka yo moAmerica nenge mbyoka yili muEuropa hono kuna oshimaliwa shina ongushu yaya pombanda oya talika ko yi na eliko lyakola shi vulithe eliko lyomiilongo yaAfrica mono muna oshimaliwa shina ongushu yili pevi unene.

Ombaanga yaVenduka ngaashi ngeyi oyi li miitopolwa ya yoolokathana moNamibia. Otayi adhika nduno moshitopolwa shaTsumeb, mUutapi, moRundu, moPuwo, moGrootfontein ano mOshaanda, mOkahao, nomOkahandja, nosho wo moCapricon, mOshakati North nosho wo mOshakati Santorni Service.

Bank Windhoek ombaanga yaNamibia ndjoka yolwaala olutiligane, ndjoka hayi kala nokweenda nokuyala uutala wa wo pomahala gomalandithilo, pooha dhoondjila nenge kiiputudhilo yopombanda ohaya kala taya gandje uuyelele kombinga yombaanga oyo tuu ndjoka.

Aantu mboka ye na uunongo noyeshi okuhonga iipilangi ohaya hongo mo iipundi nosho wo iitafula mbyoka iiwanawa. Ohaya kala nduno ya kukutika iiti mbyono hayi ningi iipilangi opo nduno taya vulu okuhonga mo iitafula nenge iipundi.

Nedbank agriculture oyo ombaanga ndjono yoNed Bank pamwe nuunamapya, otoshi ningi nduno ngiini uuna totula oshimaliwa shoye mokukoleka eliko lyoshilongo Namibia, aluhe tolongitha oka kalata hono nenge ombaanga ndjono okupungula oshimaliwa shoye onkene ngaa to kokeke eliko lyoshilongo.

Pamwe nombaanga yo FNB inda miipindi ekopi lyokolusheno Kenwood Elementa lyo liitela 1,7 olyali lina oolanda dha Namibia nenge oondola dha Namibia 719 ashike mongashingeyi olina N$ 599 otoli landa mostola yo nictus.

Aluhe ohandi dhiladhila manga inaandi kutha oshimaliwa ndika lande oompumbwe dhandje. Ohandi dhiladhila nduno kutya oompumbwe dhi ipi dhili po dha simana ndhoka dha pumbwa oshimaliwa oshindji. Ihandi longitha owala oshimaliwa manga inaandi dhiladhila.

Ano mongashiingeyi sho kuna omakwatathano gopa ngodhi noku longitha omalungula, aanyasha nenge aantu mboka yena ohokwe ohaya vulu oku imonena oshimaliwa uuna ta taambatha oshimaliwa sho shilongo she, noku taambathana noshimaliwa sho kiilongo iikwawo.

Pamwe nombaanga yaVenduka, ano ndjoka yolwaala olutiligane, oto vulu okupatulula omayalulilo gombaanga yoye moka to kala ho pungula iimaliwa yoye pwaa na okufuta kwa sha. Oshoka oombaanga odhindji ngele to patulula oho futu, ashike ndjika oto vulu okuyi patulula inoo futa nando osha.

Momagumbo gopashinanena omuna iipundi iiwanawa mbyoka yalongwa miipilangi eta yi tulwa omafulafula noshowo iifulafula kombanda. Iipundi yoludhi ndoka ohayi kala iiwanawa , nomuntu una wa vulwa eto vululukilwa mo oho to fudha po nawa nowu wete vululukwa.

Oshimaliwa osho oonkondo dhoshilongo nakehe oshilongo oshina oshimaliwa sha sho shina ongushu yi ilile. Kehe oshilongo ohashi longitha oshimaliwa shasho shoka hashi landa iinima nenge hashi futu oompumbwe. Nongele omuntu otayi kondje yoshilongo okuna oku gandja oshimaliwa shoka ye tapewa shiyaka shokoshilongo hoka tayi.

Aantu mboka yena uunongo no yeshi okuhonga iihongomwa tayi zi miipilangi, ohaya tete omiti eta yedhikukutike nokudhihonga nawa yavule okundulukapo iipundi osho woo iitaafula. Iihongomwa mbyoka ohaye yi landitha po nduno kaantu mboka yehole oku yi landa.

Pamwe nombaanga yotango yopashigwana uuna to longitha omukalo ngoka goku gamena eshito nenge omudhingoloko, oto vulu oku isindanena oshimaliwa sha thika poondola dhaNamibia omayovi omilongo mbali komutse. Shika ohashi ningwa uuna to kala wuli nawa nomudhingoloko, itoo nyateke ngoye itoo tete po omiti.

Aantu mongashingeyi ohaya kongo iilandomwa yawo moositola kehe. Omuntu hayi owala kehe mositola ndjoka a hala e ta hogolola iilandomwa ye, e ta kala nduno e na ondando yoshimaliwa tayi vulu okulanda iilandomwa mbyoka a hogolola, nuuna kutya iilandomwa mbyoka ota vulu oku yi futa ohayi nduno pomashina e ta gandja iilandomwa noshimaliwa, e ta pewa a ye niilandomwa ye mbyoka a futila ko.

Kehe shoka omuntu ta ningi oteshi longo noshimaliwa. Iilongo ngaashi mbyoka yili muEurope oyina eliko lyili pombanda unene, oshoka oshimaliwa dhawo oshina ongushu oyindji yivule yimwe yomiilongo yAfrika.

Opo wu kale wa kotoleka uukengelelidhi nenge ookalyamupombo , alikana ino gandja onomola yoye ndjoka hayi ya kongodhi uuna wa tuminwa oshimaliwa, oshoka oonomola ndjoka oyoye yopaumwene nokapu na ngoka gumwe a pumbwa okuyitseya. Uuna weyi gandja omuntu oha vulu okukutha ko oshimaliwa shoye waa shi shi .

Epingakanitho lyoshimaliwa shoEuro noshimaliwa shoondola dhaAmerica. Mokutala eliko lyiilongo mbyoka iyali America na Europe, Europe oku na oshimaliwa shi na ongushu yi vule ongushu yoshimaliwa shaAmerica.

Moshitunda shetu Namibia omu na iimaliwa ya yoolokathana mbyoka yi na ongushu ya yoolokathana. Oodolla omulongo oonshona na odhi vulike koodolla omathele gaali.

Oku landa iipumbiwa yoye yomefudho to vulu oku landa okandjato koye hono ko AVO noshowo okakalata hono haka kala kena omagano noshowo uumbako wokomakutsi notundi yokoshikesho nomathano gokuthaneka.

Opu na iilongo yimwe yi na ongushu yoshimaliwa yi li pombanda unene nohayi kala yi na eliko li na oonkondo. Natu tale nduno kiilongo mbyoka hayi longitha ooEuro, ano iilonga mbyoka yi li moshitopolwa shaEuropa. Iilongo mbyoka oya talika ko ya huma niiyamba, omolwa eliko lyoshilongo shawo.

Ombaanga ya Standard Bank yolwaala olumbulawu oyo yimwe yomoombanga mo Namibia ndhoka hadhi longithwa. ombaanga ndjika oyili woo no mo South Africa. Ombaanga ndjika ombwanawa oyiholike kaantu oyendji mokupungulako iimaliwa .

Aanangeshefa nenge aantu mboka haya longo moombaanaga kehe esiku ohaya kala ya kwata oshimaliwa, oshoka omuntu oha longo noshimaliwa shoka tashiyamo naashoka tashi zimo, ongaashi owala omunageshefa, kehe esiku okuna okukala ena oshimaliwa meke.

Ombaanga yotango yopashigwana, ano ndjoka yolwaala olumbulawu hayi ithanwa FNB olundji ohayi kala tayi kwathele pomanyanyangidho gi ili nogi ili nopiituthi yi ili noyi ili hayi gandja oshimaliwa shoka hashi kala sha shangwa motyeke. Ombaanga ndjoka olundji ohayi kwathele aantu nomahangano galwe.

Aalandithi oyendji oye na omikalo omiwaanawa nohaya kala ta ya imemeha ethimbo ta ya kwathele aalandi. Aalandi oha yeya ta ya kongo shoka ya hala ta ya popi nomulandithi e tu ulikilwa mpoka puna iipumbiwa mbyoka a hala a lande.

Omahala gamwe nenge miilongo yimwe omuna aantu mboka yena eliko lyili pokati kayeshi aayamba yo kayeshi oohepele. Aantu yoludhi ndoka ohaya kala nduno yena omagumbo geli pokati, omagumbo ga tungwa ngaa nawa ashike hago naana go hago ngaa gaahumi.

Pomahala gomalandithilo ohapu kala aalandi ya yoolokathana. Yamwe oye na omikalo omiwanawa noye na ombili komitima, omanga yamwe oye na omitima dha lindimana nodha ziyalala, nokuli kehe gumwe ohe ya okulanda shoka a hala, ta kutha iipumbiwa mbyoka a hala nokufuta oshimaliwa.

Pomahala goma landithilo ohapu kala puna aantu oyendji yena omalalakano ga yooloka. Yamwe oha yeya oku landa omanga yamwe ta ya landitha. Yo yamwe oha yeya oku tala, opo uuna te keya ko ena oshimaliwa ota thikile owala ta landa shoka ali a konga nomeho.

Pomahala gomalandithilo ohapu kala aantu ya yooloka, yamwe aalandi, yamwe aalandithi nokuli aalandithi ohaya kala nduno yeli pomashina ya tega aalandi ya lande iinima yawo, yo yeyi taambe ko noku taamba oshimaliwa. Noku li ngele omuntu oku na oshimaliwa sha kola oha landa iinima oyindji , ayihe mbyoka a pumbwa.

Iimaliwa oya yooloka, kehe moshilongo omuna oshimaliwa shoka shili pomaludhi ogendji. Oto adha mo oshimaliwa shili momwaalu gomilongo ntano nenge momwaalu gomilongo ndatu nenge momwaalu gomilongo mbali nenge momwaalu gomulongo. Iimaliwa mongaashingeyi ihayi kala oyindji ashike ohayi kala owala shimwe, sha humbata omiyalu odhindji.

Opuna aantu yamwe aanongo mboka yeshi okuhonga iipundi niitaafula okuza miipilangi. Ohaya kukutike owala omiti e taye dhi hongo nawa taya mono mo oshipilangi shoka ha kutha nduno opo a tholome po oshipundi nokushilanditha po ngele okwahala i imonene oshimaliwa nege okushitula megumbo lye shi kale sho opala.

Aantu mboka aanongo ohaya hongo oosikopa nosho wo iilongomwa yimwe oku za miipilangi. Shika ohaye shi ningi uuna taya hongo iipilangi oku za miiti iikukutu, e ta ye yi thethenga nawa noku yi teta nawa, opo nduno ta vulu okuhonga mo shoka ta vulu.

Aantu mboka yena uunongo woku landitha nenge aanangeshefa, ohaya kala yena uundunda wawo mboka wuna iipumbiwa ayihe omuntu a pumbwa. Oha wu kala nduno wa pakelwa nawa iinima yi li melandulathano noya yela nawa.

Momagumbo go pashinanena ano ngono geli gatungwa pamuthika gwanakanena ohamu kala muna iipundi iiwanawa nosho woo iitaafula yokolela. Ohaga kala gatungwa nawa nosho woo ohaga kala gayela nawa.

Oshilongo kehe oshina ongushu yoshimaliwa shasho yi vule ongushu yoshilongo oshikwawo. Shika ohashi ningwa kokutala uuna oshimaliwa shina ongushu ya ya pombanda yi vule yoshilongo oshikwawo. Nokuli iilongo oyindji ngaashi mbyoka yo moAmerica oyina ongushu yoshimaliwa yi vule yoshilongo shoka shili muAfrica.

Ombaanga yoFNB ombaanga yimwe ndjono ya talika ko oyo yotango yopashigwana. Ombaanga ndjoka hayi tondo ka onkugo nohayi gandja omagano nohayi kwathele mboka ye li mompumbwe nolundji oto adha aantu mboka haya longele pamwe nombaanga ndjoka taya gandja omagano kaakwashigwana.

Aantu mboka yena iikunino ohaya kala tayi imonene oshimaliwa molwaashoka uuna iilikolomwa yawo yapi, ohayeyi likolako etayeyi fala komalandithilo mpoka aalandi hayeendepo nokulanda.

Momagumbo go pashinanena omuna iinima ya yoloka ngaashi oradio dhomizizimbe dhoka hadhi kala tadhi ulike oopolohalama dhi ili nodhi ili. Aantu oyendji oye holee oku tala oladio yomuzizimbe oshoka ohayi andjakaneke uyelele wi ili no wili ,nokuli ngaashi oonkundana ohadhi gandjwa koladio yomuzizimbe.

Aanafaalama mboka haya kunu iiyimati ohaya ilikolele eteyo ewanawa ndoka hali ya etele iiyemo. Shika ohaye shi ningi uuna taa kunu omiti dhiiyimati noku dhi sila oshimpwiyu nomiti ndhoka ohadhi imi iiyimati iiwanawa mbyoka haya teya ko noku yi landitha opo yi kale tayi landithwa momapandaanda.

Monamibia omuna oshimaliwa shondola yimwe shoka shalongwa mo shingolondi. Oshimaliwa shika oshina ongushu yi vule ongushu yoshimaliwa sha Angola nokuli uuna wayi noondola dha Namibia mo Angola oho kala wuna iimaliwa oyindji. Ashike ngele omuntu a zi mo Angola te ya mo Namibia ohakala ena uumaliwa uushona.

Ombaanga yaStandard bank ndjoka yolwaala olumbulau aluhe ohayi kala tayi gandja omakwatho gokumbaanga oshimaliwa nenge omakwatho kombaanga hoka haku endele oshimaliwa shoye uuna weshituminwa. Aantu oyendji oye na ombaanga ndjoka oshoka oya simana nohayi kwathele.

Omahala go malandithilo ano moostola, nenge tulye po mandiki go malandithilo, oha pu kala puna iilandithomwa ya yoolokathana, mpono ha pu kala nduno puna iizalomwa, nosho woo oongaku. Kehe shimwe ohashi kala sha tulwa pamukalo gwasho mpoka omulandi ta vulu oku mona shaa shoka a hala.

Ehumokomeho olyo thimba yi na ongodhi, mongashingeyi omuntu oha vulu oku tula oshimaliwa kombaanga ye ta longitha uushina mboka wo pomahala ngoka ga kehe gumwe hawu kala wuli momalukanda, ina pumbwa owala okuya kombaanga ahawe ota vulu eshininge pehala mpoka.

Muuyuuni awuhe aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa shaashoka wa hala, oku ninga omakwatathano goku futa aaniilonga noku futwa woo. Aanangeshefa aanene mboka yena oongeshefa dhopombanda ohaya pumbwa oshimaliwa opo ya vule oku landa opo ya landithe.

Omagumbo gopashinanena ohamu kala muna iipundi iiwanawa nosho wo iitaafula iiwanawa mbyoka ya hongwa nawa yo oya opalekwa nawa. Nokuli kehe gumwe ena egumbo lyopashinanena ohakala ahala akale ena iipundi yoludhi ndoka. Shika ohashi ningwa oshoka iipundi yoludhi ndoka ohayi taambako aayenda..

Aantu mboka yahuma nenge mboka yena iiyemo yili pombanda, ohaya kala momagumbo geli pomuthika gwanakanena. Momagumbo mono ohaya lilemo shaa shoka ya hala, oshoka oyena iimaliwa ya gwana. Ohaya li iihape, iingumutulu, nakehe shimwe taya vulu okulanda.

Inda moositola ndhono hadhi landitha iikulya nenge iilandithomwa ayihe yopelugo noto vulu oku imonena kehe shoka wa hala uuna wa hala okulanda iinima yopelugo lyoye nenge okulandela uunona woye woye wokosikola iikulya. Moositola ohamu kala kehe shimwe shoka to mono.

Esiku lyohole ngele tali thikana ndyoka hali dhanwa momasiku 14 Febuluali, ombaanga yaNEDBANK otayi kungulile wukale wuna oshimaliwa shoka wa pungula opo wuvule okulandela aaholike yoye opo wuya uvithe nawa mesiku lyohole.

Eilongo lyoka hali kwathele lyi tule uusiku woye mboka pamwe nonkalamwenyo yoye yokomongula tayi monika nawa. Opamwe nombaanga yoNedBank ohayi gandja omikuli kaanasikola

Iimaliwa oyi na oongushu dha yoloka kehe oshilongo oshina oshimaliwa shasho shina olwaala lwiili nongushu yiili, iilongo yomoAmerica nenge yomu Europa oyi na ongushu yi li pombanda yi vulithe ongushu yiilongo yomoAfrica, nokuli omuntu ngele okwa zi koAmerica ena ooranda omilongo mbali, shoteya mo Africa ota kala ena oshimaliwa oshindji.

Aantu oyendji mboka yahala okulanda oompumbwe dhawo, ohaya yi pomahala gomalandithilo mpoka hapu kala iilandithomwa oyindji nomuntu ota hogolola owala shoka ta landa. Ohaya kutha nduno shoka ya hala e taya yi momikweyo opo ya vule ya tegelele ya yakulwe.

Momagumbo gopashinanena oha mu kala mwa yela nawa no ta mu monika nawa. Oha mu kala mu na iipundi iiwanawa nosho wo iitaafula iiwanawa nomiyelo omiwanawa dhoka dha yela dha longwa momahalasa, oha mu kala wo mu na iinima ngaashi ooradio dhomizizimbe.

Iipundi oyindji niitafula oyindji mongaashingeyi oya hongwa miipilangi nohayi kala tayi monika nawa niipundi yoludhi ndyoka olundji ohayi longithwa pomahala ngaashi goosikola nomiipangelo shika ohashi eta opo pu kale pu na ehumo komeho ewanawa oshoka aantu itaya kuutumba pevi.

Onkene ngaa aantu mboka aanongo taya hongo iitafula oshowo iipundi iiwanawa okuza miipilangi. Ohaya landitha iipundi mbyoka nenge iitafula mbyoka komangeshefelo nenge moositola.

Iilongo ayihe oyina iimaliwa yawo yina ongushu yawo ya yooloka, nokuli miilongo moka muna iimalowa yina ongishi yili pevi aantu oahaya kwatwa kombepo yokahalu nombepo yokuninga uulingilingi, yakutha aantu iimalowa teyi ningi yafa yoshili eta kala tagandja iimaliwa yiifundja, shino ohashi ningwa nduno tashi keelelwa uuna iimalowa yiifubdja hayi tulwa oonomola tadhi lesha kutua shika oshiifundja.

Ondi shi eyooloko pokati konomola ndjono hayi ya kongodhi yandje uuna nda tuminwa oshimaliwa, nosho wo onomola yandje yokupatulula ombaanga yandje. Mbika ondi yi shi opo ndi wape okukeelela uulingilingi.

Haloo omweedhi gwa Desemba, oshili oku longitha okakalata koye hono kombaanga ya Venduka opo wu vule oku sindana N$ 20000 uuna to longitha okakalata koye hoka. Ila weendele pamwe natse!

Omagumbo gopashinanena ano omagumbo ngoka ga tungika, ohamukala muna iipundi iiwanawa noshowo iitafula iiwanawa, ohamukala muna omiyelo omiyelele dhoka omuntu eli meni okuwete ashihe tashi inyenge kondje ashike ngoka eli kondje kewete shoka tashi inyenge meni.

Oshimaliwa osho eliko lyoshilongo uuna moshilongo mu na iimaliwa eliko ohali kala lya tali kako lyili pombanda nokuli ngaashi miilongo mbyoka yomwaAmerica noshowo moEuropa omu na oshimaliwa shi na ongushu oyindji yi vule ongushu yoshimaliwa shoshilongo shili muAfrica.

Aantu mboka aayogoki, ohaya kala yena iimbamba mbyoka ya topola iikutu kutya; mbino oyayogwa, mbino opo tayi ka yogwa, omanga mbino oyayela. Aantu mboka aayogoki ihaya tula nande iikutu yawo mbyoka yayela, mumwe naambyoka yakaka.

Omahala goma landithilo nenge po mandiki go malandithilo ohapu adhika iinima yi ili noyi ili. Iilandithomwa ya yoolokathana yo kolutu, iikutu, oongaku, omagadhi nosho wo iikulya. Nokuli pomahala ngoka ohapu kala wo aantu yena omalalakano ga yooloka, gumwe ota landitha omanga gumwe ota landa.

Iilongo mbyoka yina ongushu yoshimaliwa shili pombanda muuyuni oyo Euro noshowo odola yaAmerika. Iilongo mbyoka oyina oodola dhawo nenge ooeuro dhina ongushu yili pombanda unene oku yelekanitha nongushu yiimaliwa yomiilongo yaAfrika.

Aantu mboka aanongo ohaya longo iitafula ya longwa miipilangi niipundi wo ya longwa miipilangi. Iitafula yoludhi ndoka ohayi longithwa pomahala ngaashi ngoka haga landitha iikulya nenge haga longithwa pomahala ngoka gaataleli po nenge ha yeyi longitha momagumbo gopashinanena.

Omahala gwomalandithilo nenge nditye omandiki gwomalandithilo oha pukala oondunda dhomalandithilo odhindji. Kehe mondunda yomalandithilo oha mu kala muna iilandithomwa yomaludhi gi ili nogi ili, iikulya, iikunwa osho woo iipumbiwa yokolutu. Ayihe omo hayi adhika.

Ehumokomeho olye etelela iinima oyindji iiwanawa opuna omashina ngoka omuntu ho tulamo owala oshimaliwa nohashiyi kombaanga yoye tashi kala shili hoka nenge omashina ngoka ho tula mo owala onomola sho oshimaliwa otashi zimo meshina ngoye oto yi noshimaliwa shoye wuke shi longithe.

Thikama wuye methigathano lyokwiisindanena ombaanga yoye yokupungula, pamwe nombaanga yavenduka. Ombaanga ndyoka to sindana, oyili yina ongushu, yoondola eyovi limwe yaNamibia. Onena, thikama inda methigathano, pamwe ongoye omusindani.

Momagumbo gopashinanena nenge momagumbo ngono ga tungwa pamuthika gwopashinanena ohamu adhika iipundi iiwanawa yomatyofa nosho wo uutaafula uuwana wa hongwa miipilangi nenge wa hongwa miitenda, mbika oyo iinima mbyoka hayi nana aantu mongashiingeyi ya kale ye na ohokwe opo ya lande omagumbo gopashinanena.

Otovulu okupewa oshimaliwa koomuma uuna walanda iilandomwa yoye mositola tolongitha okakalata koye hoka koombaanga yoNedbank nenge yoStandard. Shika ohashi ningwa uuna walanda iilandomwa yoye nokakalata ngoye otopewa oshimaliwa koomuma shoka wahala.

Moombelewa odhindji mongashingeyi ohamu kala mwa yela nawa nomwa silwa oshimpwiyu. Ohamu kala nduno mwa tulwa uutafula noshowo iipundi yokukuutumba aanilonga nenge aatalelipo. Nokuli ngashingeyi omiyelo dhongashigeyi dhoombelewa odha longwa owala momasipili ashike ngoka e li pondje keku wete ngele omo wu li wa kutumba.

Indongo Toyota nelongelo kumwe nombanga yoNedbank oteku lombwele wuye noku talatala nookwendayenda omahala mombuga. Otolongitha nduno omikalo dhawo dhono okukuthilwako opelesenda omilongo ne nenge opelesenda omilongo mbali nantano.

Aantu mongashingeyi ohayayi koosikola ndhono hadhi ya longo nkene yena okundulukapo iilandithomwa, nenge iihongomwa miipilangi. Mongashingeyi oto adha omuntu a honga oshipilangi oshiwanawa, tahongo mo nduno oshipundi nenge oshitaafula.

Uva ngoye mona uuyuni awuhe wu li egumbo pamwe nombaanga yaWindhoek ndjoka yolwaala olutiligane tayi ku pe iikando nenge ihamano yokufuta, efuto lyopokati kiilongo to longitha okakalata koye hoka ngweye to thikama wu ninge omusindani ngoka ta mono okatekete nenge olweendo lokuya koParis nokoDubai.

Mongashingeyi aantu ohaya hongo iipundi niitaafula nosho wo uusikopa uushona okuza miipilangi. Iipilangi ya hongwa nawa ohaye yi tete, e taye yi tholoma po opo ya vule okukonga mo nenge okutunga mo iipundi yawo.

Aantu mboka ye na uunongo oha ya hongo Iipundi niitaafula nosho woo ooskopa oku za miipilangi. Shika oha ye shi ningi uuna ye shi oku meta nawa na nkene ye na oku tholomapo nenge oku tungapo oshitaafula.

Eyamukulo olyo ndika. Longitha okakalata koye kombaanga hoka okambulawu, okaluudhe, okambundu nenge okangolondo, to longitha oshimaliwa shoondola dha pita pomathele ga heyali, wu vule okuya methigathano lyokwiisindanena oshimaliwa shoondola dha Namibia omathele gatano kokakalata.

Uuna wu uvite wa loloka pamwe nombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja ekwashilipaleko uuna todhenge onomola ye 061306081 todhenge hoka eto kwathelwa.

Pomahala gamwe ngono geli pooha dhoondjila ohaga landitha iikunwa niikulya yomeendelelo ano iikulya mbyoka hayi landithwa kaatalelipo nenge kaapashiyoni nenge kaantu mboka taya hingi mopate. Oha pu kala nduno pu na iitafula yili popepi nondjila mpoka aantu mboka taya landa ye na okukuutumba opo ya lye.

Omahala ngoka omawanawa nenge momagumbo gopashinanena ohamu kala muna iipundi niitaafula mbyoka iiwanawa notayi monika ya yela nawa. Shika ohashi nana aatalelipo opo yavule okukala yeya yalale momahala moka yo taya thigi ya futa mo oshimaliwa.

Eshina ndyoka lyokuyoga lyookilohalama hetatu lyoludhi lwoSamsung olyali lyina oodola dha Namibia omayovi gahetatu, omathele gaheyali nomilongo omugoyi nomugoyi ashike mongashingeyi ondando oyakuluka yeya poodola dha Namibia omayovi gaheyali, omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi, endela pamwe nayo to futu kombaanga yoFNB.

Oshimaliwa osho eliko lyoshilongo. Kehe oshilongo osh ina oshimaliwa shasho shi ili, na kehe moshilongo omuna oshimaliwa. Uuna moshilongo kaamu na oshimaliwa, ohamu talika mu na ondjala. Oshoka aantu Kaye na kutya iikulya otaye yi landa nashike.

Pamwe nombaanga yoFNB, inda miipindi wu lande owili yoye yokoshikesho yoGarmin Venu 3. Oya li yi na oondola dhaNamibia omayovi omulongo, ethele limwe nomilongo omugoyi nomugoyi, ashike monena oyi na owala oondola dhaNamibia omayovi omugoyi, omathele gahamano nomilongo omugoyi nomugoyi.

Ombaanga yotango yopashigwana ano oFNB aluhe ohayi kala pomanyanyangidho, piituthi nenge pinyiindwa. Hayi kala tayi vulu okusindanenwa oshimaliwa. Olwindji oto adha aaniilonga yomombaanga ndjoka taya gandja oshimaliwa kehangano lyontumba nenge kaanyanyangithi yontumba.

FNB ombaanga hayi endelele nayi, kwathela aalandi yoye nenge mboka haye ku kwatha mongeshefa yoye pamwe nomafutilo gombaanga yoFNB ngoka haga endelele.

Iimaliwa oyo oonkondo dhoshilongo. Kehe gumwe ohayi kiilonga opo a mone oshimaliwa, nakehe gumwe oha futu aantu uuna e na oshimaliwa. Nokuli omuntu ngele okwa hala okulanda shoka a hala oha kutha owala oshimaliwa shoka e na, e ta yi komahala gomalandithilo no ta ziko e shi na.

Omagumbo gopashinanena ogo gamwe omawanawa, ohamukala muna iipundi iiwanawa niitafula iimanawa, ohagakala nduno galongwa nawa nogasilwa oshimpwiyu, gakombwa gayela nawa, nokuli kehe omuntu mongashingeyi okwahala okulanda egumbo lye lyo pashinanena opo akalemo iivute ombili.

Aantu mboka aaanongo ohaa hongo nduno iipundi, oombete niitafula okuza miipilangi iipilangibohayi hongwa miiti iikukutu mbyoka hayi tetwa yee elekathana nawa nomuntu eta tholoma po shoka ahala nokuli yamwe ohaa hongo no oombete oonene.

Ombaanga yo Standard bank aluhe oyina uuyelele mboka tawu gandja shoka wuna oku ninga uuna kalyamupombo ekuyi, nenge uuna wa longithwa nayi nowa tulwa mokatoo. Aluhe oto vulu oku talelapo epandja lyawo lyopaungomba okwii monena uuyelele wa nkene wuna oku ninga shoka wuna okuninga.

Owa hala oku tamukululako nokumuna iimuna yoye? Endela pamwe nombaanga yo FNB yi kupe omukuli gokutamukululako kiinamwenyo yoye. Omukuli ngoka ohagu ku kwathele opo wu lande oongombe dhimwe ngwee wu wape wu ninge omunafaalama natango.

Owa vulwa kiihohela nzoka hayiya uuna to longitha olusheno etitano eluudhe landa nena osola yoye ndjoka yina olusheno loketango opo wukale to igamene kokufuta oshimaliwa oshindji sholusheno ndoka lopa shinanena mongashingeyi.

Olupandu olunene kaasindani yetu yomu Auguste 2024, mboka yiisindanene uukalata wuna oshimaliwa 5000, ● Mr Collin Kamaundju ● Meme Sigrid T. Kanhuku ● Dr Sitahani E Sihope ● Miss Hertha Elago

Aantu mboka ye na uunongo ohaya ningi oongeshefa dhawo dhoku nduluka po iipundi niitaafula okuza miipilangi. Ohaya hongo nduno iipilangi noku yi teta opo ya vule oku nduluka po iitaafula.

Owa hala kutya oto vulu okukwathela uuna nda mono aayenda inandi ya tegelela? Fnb ota ti eeno, ye oku na omukalo ngoka ta vulu oku ku kwathela nago uuna wa mono aayenda inaya tegelelwa, ihe ongele owala to kambadhala okukala ho futu opo ya vule oku ku tondokela onkugo.

Aantu mboka yeli mohole aahokanithani, aamwayinathana noshowo aantu mboka yiiyuvite nenge ya pumbwa okambepo nokahala mpono yena oku popila oohapu dhawo, ohaya yi nduno komahala ngoka gopakulila nenge gokunwina opo nduno haya kala noku popya nduno shoka ya pumbwa.

Aanangeshefa oyendji ohaya landitha iilandithomwa yawo poopaadhila dhoondjila mpoka hapu ende kehe gumwe. Oha ya kala nduno ya yala iilandithomwa yawo yili pomahala gayela nawa mpoka kehe gumwe ta vulu oku mona po, yo ya lande nee iinima yawo.

Uuyele wandje woshimaliwa shoka handituminwa kongodhi yandje okuza kombaanga yotango yopashigwana, owandje mwene wopawumwene na inandi pumbwa nande okugandja uuyelele mboka komuntu gulwe, shoka otashi ningwa uuna ndakotokela uukengeleledhi nookalyamupombo.

Mongashingeyi ehumokomeho olya etelela omawuwanawa ogendji. Aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iipilangi, ohaya kala taya vulu okunduluka po iipundi nosho wo iitaafula nosho wo oosikopa dha longwa miipilangi. Shika ohashi ya etele iiyemo.

Oshilingo kehe oshina oshimaliwa shasho shoka shina ongushu yasho yiilile. Iilongo yimwe oyina iimaliwa yina ongushu yili pombanda omanga iilongo yimwe mbyoka yili moAfrika ngaashi oUganda, Namibia nooAngola oyina ongushu yili pevi uunene.

Omahala gomalandithilo nenge nditye omandiki gomalandithilo ohapu kala puna aantu ya yooloka kehe gumwe ota kongo shoka ahala, aantu ohaya yeya taya landa shoka a hala oku landa nenge eya oku tala kutya iinima oyina ingapi opo avule oku hogolola shoka ta landa.

Aantu mboka yena iimaliwa ohaya kala nduno yuuvite ombili oshoka ohaya vulu oku landa kehe shoka ya hala. Uuna omuntu keena oshimaliwa oha kala a lindimana tiipula kutya oompumbwe dhe otedhi gwanitha po nashike.

Aantu mongashingeyi, kehe oshilongo oshina oshimaliwa shasho, shina ongushu yasho yi ilile. Nokuli omuntu ngele tayi koshilongo shilwe oha faalele oshimaliwa shomoshilongo she, tekeshi pingakanitha poongamba noshimaliwa shoka shomoshilongo moka u uka.

Oshimaliwa osho eliko lyoshilongo ,kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyoka yina ongushu ya yooloka kiilongo yilwe .iimaliwa yomiilongo yaEuropa oyina ongushi oyindji yivule yo miilongo mbyoka yili mu Africa

Longitha okakalata koye koFNB hono o Kohongoli, opo wu vule okulanda sha ngoye wu ye methigathano, opo wi isindanene sha, okuza momasiku 2 gaAuguste poKatutura shoprite okuza potundi onti-10 yongula sigo otundi onti-2 yomutenya.

Iilongo yimwe oyi na oshimaliwa shi na ongushu yili pevi unene, omanga iilongo iikwawo yi na oshimaliwa shi na ongushu yili pombanda. Otatu vulu oku elekanitha ongushu yoshimaliwa shaNigeria noshowo ongushu yoshimaliwa shomiilongo mbyoka yaAfrica nenge mbyoka yili muAmerica.

Pamwe nombaanga yoNEDBANK ndjono yili kumwe noshikondo shuunamapya otayi pula wutule mo ngoye wugwedhe mo kehumokomeho noshowo koku kokeka oshilongo shaNamibia.

Iinima oyindji ngaashi iitafula niipundi oya hongwa miipilangi, shika ohashi ningwa kaantu mboka aanongo haya hongo iipilangi okuza miiti iikukutu na opo nduno taya vulu okulonga mo iitafula mbyoka hayi kala tayi monika nawa yo tayi tayima nawa.

Aanangeshefa oyendji aluhe ohaakala yena oshimaliwa peke, oshoka konima yesiku kehe uuna alamditha ohakala athiga oshimaliwa shili meke lye, nokuli mboka haye keshi mbaanga ohaye shi gongele nokushi fala kombaanga.

Aantu yamwe ohaye ya komahala gomalandithilo opo yalande omalovu gawo yeke ga landithe nenge ya kanwe naaholike yawo uuna yena uututhi yomanyanyu nenge yena iituthi yoma lilo goosa omalovu ohaga kala nduno geli pomahala gi kalekelwa hoka ohaku kala owala omalovu.

Okakalata hono koselect gold ano okakalata kokangolonde ohake ku kwathele wu kale wa kwashilipaleka olweendo lwoye uuna to yi kokule wukale wa kwashilipaleka olweendo lwoye.

Aantu mboka haya landitha nosho wo aanangeshefa, ohaya kala ya yala iilandithomwa yawo poompaandinda dhoo ndjila. Mpoka kehe gumwe ta ende po, ta mono shoka yo taya landitha opo a vule oku landa.

Aantu mboka aanongo no yeshi oku longa niipilangi, ohaya hongo mo iihongomwa ya yoolokathana. Nokuli omuntu ngoka ngele okuna uunongo kamana, oha hongo mo iihongomwa iiwanawa mbyoka heyi landitha kondando yili nawa. Nayimwe nokuli hayi falwa kiilongo yi ili noyi ili, omuntu e tiimonene mo iiyemo ye ya kola.

Opuna omahala gomalandithilo gamwe haga landitha iitungomwa yoohauto nenge iilongithomwa yoohauto nenge yoombasikela. Omahala ngaka ohaga kala gena iinima mbyoka yina ondilo nenge mbyoka ya pumbiwa shili kaanafaalama nenge kaantu mboka yena oohauto, nokuli aantu oyendji ngaashi aanafaalama mboka yena oohauto oku longitha moofaalama dhawo, ohaye ya oku konga iilandithomwa yawo koositola ndhoka.

Koompangela dhoondjila oha pu kala aantu mboka taa landitha keshe shimwe shoka ya hala. Naalandi oha kala nduno taa tala kutya otaa landa shike. Oha pu kala iipumbiwa yalongwa miipa yokwakola ngashi ngaa omagala noshowo uundjato. Shika ohashi eta aantu yakale ye na ongeshefa tayi yi komeho.

Embako lyo JBL ndoka hali endiwa nalyo, okwali lina oondola N$609 ngaashingeyi olina oondola N$499. Otali adhika mostola yo Nictus yili popepi nangoye.

Momagumbo gopa shinanena ohamu kala muna iipundi, oosikopa nosho wo iitaafula ya hongwa miipilangi. Shika ohashi ningwa nduno oshoka iinima mbyoka ohayi monika nawa uuna yili megumbo. Nokuli aantu oyendji mongashingeyi ohaya landa iikalimo yomo magumbo ya longwa miipilangi.

Pomahala gomalandithilo, ano moositola ohamu kala mu na iipumbiwa ya yoolokathana. Iipumbiwa ongaashi iiyaha, oothewa, omagadhi noshowo iikulya. Kehe iipumbiwa ohayi kala ya pakelwa pamukalo gwawo gwi ili. Uuna omuntu ta landa ohayi owala u ukilila pokandumba kiilandithwa mbyoka wa pumbwa okulanda.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi pandula Fransina Ashingola ngoka asindana oondola omayovi gaali nomathele gatano gaNamibia nokakalata ke hoka okatiligane kombaanga yaVenduka. Ombaanga ndjoka otayi kwatha, notayi gamene, notayi kunkilile notayi kwathele aantu ya kale ye na oshimaliwa.

Omagumbo ogendji omawanawa oga tungwa ge na oosikopa ndhoka dha longwa miipilangi nenge ga longwa ge na iipundi ya longwa miipilangi niitaafula ya longwa miipilangi. Omagumbo goludhi ndoka ohaga kala ga kola, nohaga kala taga monika nawa, ashike ngele omwi iteyele uuhwa, iha mu thigwa nande osha.

Aantu mongashingeyi ohaya kala taya ningi omathigathano guumbasikela moka haya kala taya thigathana, naangoka a thiki tango a thiga po yakwawo oha pewa oshimaliwa olupandu sho a sindana methigathano ndyoka.

Bank Windhoek oteku lombwele monena, ninga gumwe gomaasindani aanelago okwiisindanena oshimaliwa shathika poondola dhaNamibia dha thika peyovi limwe shoompumbwe dhosikola dhokanona koye. Shika oto shiningi nduno ngiini? Talelepo ombanga yawo oshitayi kehe shili popepi nangoye.

Ombaanga yovenduka ndjo yolwaala olutiligane aluhe ohayi kala tayi andjakaneke uuyelele wayo popepi nomahala gomalandithilo nenge momapandaanda nenge pooskola dhoka oonene ngaashi oUNAM, oNUST noshowo IUM omo nduno twaadha aalongi yomombaanga mono taya gandja uuyelele.

Oshimaliwa osho oonkondo dhoshilongo nakehe oshilongo osha pumbwa okukala shi na iimaliwa, opo eliko lyasho li kale li li pombanda. Iilngo mbyoka yomuEuroapa nenge yomu America oyi na oshimaliwa shi na ongushu yi li pombanda sho osho wu wete iilongo mbyoka oya talika ko ya fa oyo iiyamba yi vule yomuAfrika.

Oshimaliwa osho eliko lyoshilongo. Uuna moshilongo kaamu na oshimaliwa kapu na shoka tashi vulu okulongwa po, oshoka kehe shimwe ohashi longwa noshimaliwa. Uuna omuntu tayi kiilonga oha mono ko oshimaliwa. Uuna omuntu a gandja iilonga oha gandja oshimaliwa kaaniilonga. Oshimaliwa osha pumbiwa monkalamwenyo.

Omahala gomayimweneneno nenge gomavululukilo ohaga kala ga silwa oshimpwiyu ga kombwa ga yela nawa, noge na omiyelo dha egulukila kehe ngoka te ya mo. Ohapu kala nduno pu na iitaafula niipundi ya hongwa miipilangi, nomuntu uuna a hala okunwa sha nenge okulya sha, oha kuutumba kiitaafula yokudhi ndoka.

Aantu oyendji mongashingeyi oha ya longitha oshimaliwa opo ya vule okulanda oompumbwe dhawo, nenge okulanditha, nenge okufuta aanilonga yawo. Nokuli omuntu ngele oku na oshimaliwa oha vulu okulanda shaashoka ahala.

Omahala gomalandithilo ohaga kala ge na iilandithomwa oyindji. Oongeshefa dhimwe ohadhi landitha owala iipumbiwa yokolutu nenge iizalomwa, omanga dhimwe hadhi landitha iikulya. Moositola moka hamu landithwa iizalomwa ohamu kala muudha aantu taya kongo shoka ya hala okulanda.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Iilongo ngaashi yooIndia nayo oyina iimaliwa yalongwa momafo yina ongushu yawo ya yooloka kongushu yiimaliwa mbyoka yili muAfrica. Ano kehe moshilongo osha pumbwa oshimaliwa, oshoka ngele kamuna oshimaliwa otamu talikwa ko muna ondjala.

Aantu mboka haya longo moombelewa nenge mo mahangano oya pumbwa oku kala yena oshipala sha nyanyukwa, opo ya vule oku yakula nawa aantu mboka ta yeya ta ya pula omakwatho. Nokuli ngele omuntu ngoka omunyanyukwi nokushi oku pukulula aantu , oha muya aantu oyendji taya landa nenge taya pula omakwatho.

Oshimaliwa osho eliko lyoshilongo. Ngele moshilongo kamuna oshimaliwa, ohashi talikako shahepa. Ongushu yoshimaliwa ohayi ulike eliko lyoshilongo . Uuna ongushu yoshimaliwa yili pombanda moshilongo shontumba nena ohashi talikako oshiyamba.

Momagumbo gopashinanena ohamu kala muna iipundi niitaafula yalongwa niipilangi . Ohamu kala muna wo omalapi ngoka haga kala gasiikila omakende opo omuntu ngoka eli kondje kaamone shoka tashi ningwa meni lyegumbo.

Pomahala gomalandithilo ohapukala puna aantu oyendji noonkondo, yamwe oyeya okulanda omanga yamwe taya landitha. Mboka taya landitha ohaya kala ya yala iinima yawo komeho gondjila mpoka opo kehe gumwe a ende po a mone shoka tashi landithwa.

Aantu mboka yena uunongo nohaa hongo iipiilangi, ohaahongo mo iitaafula noshowo iipundi mbyoka yalongwa miipilangi, oshipilangi ohashi etwa po uuna omuntu atete omuti etegu kukutike nokugu honga guukilila nawa etagu ningi oshipilangi shoka hashi hongo iipundi noshowo iitaafula.

Momahala go malandithilo nenge nditye moo sitola ohamu kala iilandithomwa yi ili noyi ili, nohamukala muna aalandi oyendji. Opuna omahala ngoka haga landitha iilandithomwa yo momagumbo, nenge nditye iinima mbyoka hayi opaleke omagumbo. Ohaga landitha woo nomiti nosho woo uuyaha mboka hawu monika nawa ngele watulwa melugo.

Ethigathano lyuudhano wokatanga kokoompadhi nenge lyuudhano wokatanga hoka komonete oto li etelwa nuuwanawa owundji okuza kombaanga yotango yopashigwana. Iinima ayihe oyili meni lyombaanga ndjoka. Oofuto adhihe otadhi zi kombaanga onkene dhana nena.

Omagumbo go pashinanena ohaga kala gena iipundi iiwanawa noshowo iitafula iiwanawa ya hongwa miipilangi, mbika oyo yimwe yomiinima mbyoka yina ondilo. Na kehe gumwe ena egumbo yopashinanena oha kala ena ohokwe opo a lande iipumbiwa mbyoka, oshoka uuna ena aayenda, okuna mpoka teya kuutumbike.

Ombaanga yaVenduka otayi ku halele esiku lyoomeme ewanawa. Oomeme mboka haya ithanwa aavali, nena otaku tiwa inda methigathano lyayimwe yomwiitatu mbyoka yuukalata wokulanda iilandomwa yoshungu yoondola eyovi kehe.

Hello mu Febuluali, omweedhi ngoka gohole, omweedhi omumbulawu gwaakwanezimo, pamwe nombaanga yo Standard bank ndjoka yolwaala olumbulawu aluhe oto vulu oku wayimina omakwatho noshowo ombaanga mu Febuluali.

Omahala gomalandithilo nenge moositola dhomalandithilo nenge moondunda ndhoka hadhi halitha iilandithomwa, ohapu kala pu na aantu yomaludhi ga yooloka. Oongoka e ya owala okutala, oongoka ta landitha naangoka e na ompumbwe, a lande shoka a pumbwa. Uuna a mono kutya oku na oshimaliwa sha gwana, oha landa shi vulithe piinima mbyoka a pumbwa.

Momagumbo gopashinanena ohamu kala muna uuyogoki, mo ohamu kala muna esiloshimpwiyu kamana. Aantu ohaya kala yena mo uumuti mboka haya landa, hawu kala wa tsilikwa nduno kuupundi mboka wa longwa miipilangi.

Shi koneka ngoye pangela ondjila! Shika otoshi ningi uuna wu na ondunge yoshimaliwa pamwe nombaanga yaWindhoek ndjoka yolwaala olutiligane. Owu na okuhinga wu na oshimpwiyu. Endela pamwe natse.

Ondi shi eyooloko pokati kokanomola hoka ha ke ya kongodhi yandje uuna nda tuminwa oshimaliwa kOmbaanga Yotango Yopashigwana nosho wo oshimaliwa shoka handi kala nda pungula kombaanga yandje ondi shi onomola yasho uuna nda hala oku shi kutha ko.

Aantu oyendji mboka yahala okulanda iipumbiwa yawo ohaya yi pomahala mpoka hapukala aalandithi ta ya landitha iipumbiwa nongele opena shoka apumbwa oha gandja oshimaliwa e ta pewa oshipumbiwa she

Ombaanga yaWindhoek moshikondo shelongo oyi na oopoloyeka dho pa shimaliwa dhi li ne dhina ongushu yoshimaliwa sha thika poomiliyona omilongo mbali na heyali sha tulwa mo.

Aanangeshefa yamwe ohaya landa oombete, niipundi, niipilangi mbyoka ya kulupa noku yilanduthulula kondando yawo yene. Shika ohaye shi ningi haya kala yatula ko omathimbo gokulanda iinima mbyoka itaayi longithwa we momagumbo opo ya wape ye ke yi landithe yoyene.

Omahala ogendji geli moshilandopangelo uunene moVenduka shono oshilandopangelo sha Namibia, omuna omahala geli pamuthika gwa yoolokathana. Opuna ngono geli pomuthika gwopombanda ano puna omagumbo ga tungwa pamuthika gwongashiingeyi, opuna wo omagumbo ngono ga tungwa owala miipeleki nosho wo ngono ga nika omikunda.

Momagumbo gopashinanena nenge momagumbo ngoka ga huma ohamukala mwa opala nawa nomwayela nawa mwa silwa oshimpiyu, ohamukala wo mu na iipundi mbyoka wo ngashiingeyi hayi ithanwa omatyofa, iipundi mbyoka yopashinanena yina ondilo nohayi kala omuntu wa vululukwa nawa uuna wa kaatumba musho.

Esiku lyonena owuna okulilela nokuli kwatela komeho nuuyelele mboka wopangodhi nenge womakwatathano ngoka gopawungomba pamwe nombaanga ndjoka ozizi yolwaala oluzizi hayi ithanwa ombaanga ndjoka yoNedbank, shika oto shiningi nduno ngiini? Kala wakotoka, endela pamwe natse.

Mongashingeyi ehumokomeho olya etelela omikalo odhindji moka aanyasha nenge aanyanyamagulu haya vulu oku imonena oshimaliwa. Oto vulu okulanditha oshimaliwa nenge okulanda oshimaliwa to lumbakanitha ondola yaNamibia pamwe noRand yaSouth Africa nenge tolumbakanitha ondola yaNamibia noondola dhaAmerica.

Aalandi ohaya ende nduno noositola taya konakona shoka ya hala. Ota ende ta talatala nokumona shoka ta vulu okulanda, ye ta kutha shoka a hala a lande e teshi fala komulandithi. Omulandithi oha taamba nduno oshimaliwa ye te mu pe nawa iilandomwa ye nawa, nokupita mo pwaa na nande oonyenyeta dha sha. Shoka osho hashi ithanwa ongeshefa.